Boŋ la kyɛnɛ dɔɔ zeŋ la a boŋ zu ko kyɛnɛ kaa dɔɔ pɛgele orɔba ko e sɔgelɔ ne peɛle dɔɔ su la kpar pelaa vɔgele zupili sɔgelaa eŋe nɔɔte sɔgelɔ ka taŋ wogi kaŋ are a be ka waayɛre be a dɔɔ puoriŋ

Noba gyamaa zeŋee la mine perɛ la bɛŋe mine su kpar zeere mine su kpar buluu kaa mine le dugo sɔgelɔ kaŋa maale la o zu kaa boma biŋ waa seŋkaa waa la zeere ka lɔɔre biŋ a waa vaare kala

Noba zeŋee dakogro zu kaa e sɔgelɔ ba eŋ la nyɔboo woore mine deme peɛle mime deme sɔgelɔ mime vɔgele zupili zeere gaana yidandɔɔ kuraa mine la a wa zeŋ gaana yidandɔɔ kuraa su la kpar pelaa are

Noba kyɛnɛ la kaŋa meŋ zoro la kaŋaeŋ zeŋ sakere zu a kyɛnɛ ne o seɛ la kuri sɔgelaa kaŋa meŋ zoro lavsu kpar pelaa a seɛ kuri sɔgelaa a tuŋ nɔɔtievkaa e peɛle a sakere zie kaŋa e lavsɔglaa kaa zie kaŋa e pelaa

Pɔge la zeŋ, pɔge kpoŋ la. O kyeenɛ la bɔɔdeɛ, a yaara ennɛ talaa poɔ. A talaa dɔgele la oraba pelaa kaŋa zu. Ka booti kaŋa meŋ biŋi. Ka kolee a biŋ a o lamboriŋ, ka o pɛgele soɔ a ŋmaara neŋ boma. Ka pelee biŋ, ka bompeɛlaa meŋ be a pelee poɔ, ka bonsɔglaa meŋ bebe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

Noba nuuri pare la tabol zu ka ba dɔgle gama zu ka gama waa peɛle ka ba nuuri toore kparenusɔglɔ ane peɛle ka bone dɔgle a tabol zu a e sɔglaa kyɛ k,a ba nuuri dɔgle dɔgle a tabol zu.

Noba arɛɛ la ka biiri su sakuuri kpare are ba poɔ ka Pɔge kpoŋe dɔɔrɔ teŋɛ a yaare o nuuri su kparoo ka o e dɔre seɛ kuridɔre kurisɔglaa kaŋa su kparepelaa seɛ kurisɔglaa a bie kaŋa toŋ la nɔɔteɛ k,a e sɔglɔ.

Noba zeŋ la kaara zie kaa kaŋa su la kpare sɔgelɔ kaŋa kpar zie a mine su kpar peɛle ko o yɛrɛ miri o kɔkɔreŋ eŋe nimikyaanaa o nimipoɔ o biŋ gampelaa o ninsoga dɔgele taabol zu are kaara o nimitɔɔre

Noba yaga arɛɛ la a taa sanbɔɔtiri sanbɔɔt mine e la peɛle a taa namba zeere kyɛ taa sɔgelɔ sanbɔɔt kaŋa meŋ waa la buluu kyɛ taa namba zeere ane peɛle a noba mine su la kaayɛ sɔgelɔ vɔgele zupili sɔgelɔ

Mui ne taaliya ane bɔɔdeɛ ane nɛne ane vaare ane gyɛnle la ka ba maale lantaa a eŋ laa poɔ a biŋ a mui waa seɛ ka a bɔɔdeɛ e doɔre ka a taaliya meŋ e doɔre ka gyɛnle meŋ e pelaa ane seɛ kyɛ ka vaare meŋ a eŋ a poɔ.

Noba zeŋɛɛ la ka ba mine are dendeŋ kaŋa de la o nu ti kuridaa ka dɔɔ zɛge o nu su kparepelaa a kyaare tabol zu ka ba mine zeŋ suli ba zuri ka kaŋa teɛ o noɔre su kparepelaa ka kaŋa de o nu mare o tuuri su kparezeɛ.

Yie arɛɛ la ka ba ŋmaa yie kaa are a yie zu waa la zeere ka parɛɛ e peɛle ka vaare be a zie ka lɔɛ yɛ biŋ biŋ a zie a lɔɛ mine waaloŋ waa la peɛle mine waa zeere.

Noba arɛɛ la ka lɔɔre are a be e lɔɔpeɛle ayi k,a zuri taa zeere k,a noba are mine su kparepeɛle mine meŋ su kparesɔglɔ ka mine meŋ su kparebulu ka ba mine are gyee bogi poɔ.

Noba arɛɛ la ka dɔɔ zuune are pɛgele pɔlɛte sɔgelaa ka ba mine are dendeŋe ka pɔge kpoŋi seɛ wagyɛ are kaŋa de la daa pare o bɔɔŋmane zu ka dɔɔ seɛ wagyɛ ka o taa zeere ane dɔre

Dɔba zeŋee la mine sege la ba nuure a mine su kpar sɔgelɔ mine su kpar peɛle ba biŋ la gan peɛle ba niŋe soga kaa ba zaa zeŋ gbuli taa a su kaayɛ sɔgelɔ ba zaa

Noba arɛɛ arɛɛ la ka mine zeŋ ka ba mine yaa gaŋgare mie a ŋmaara enfuomo ennɛ ka mine sege ba nuure ka mine kaara zie mine su la kpar zeere mime su kpar sɔgelɔ la ba zaa kaara be ba naŋ muulo

Dakogri niŋee la dakogri waaloŋ waa la zeere ka vaare biŋ kɔge a dakogi a dakogi zu taa la kapuro kapuro taa la zeere ane pelaa kaa zie e pelaa kaa teŋa soɔ taa sɔgelɔ ane peɛle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

Noba kyɛnɛ la ka ba mine kyaare kataweere ka su kpar sɔgelaa seɛ kuri sɔgelaa tuŋ nɔɔte peɛle ka pɔge seɛ kuri sɔgelaa tuŋ nɔɔte sɔgelaa kaa mine kyɛnɛ kóɔ poɔ ka mine kyɛnɛ a kaara ba kɔɔ seŋ

Nona arɛɛ la pɔɔlee zeŋ la sakere zu su kpar sɔgelaa kaa le boma o puoriŋ kaa bɔtɔ e pelaa ko eŋ bon a sakere niŋeŋ kaa e zeere pɔɔlee kyɛnɛ la leɛ o nu bare o puoriŋ su kparoo ko o e zeɛ

Biiri zeŋee la ti ti taa bɔgrɔ zeŋ kaara ba nimitɔɔre nyiri ba nyemɛ su kparɛɛ sɔgelɔ peɛle zeere ane vaare waaloŋ

Noba arɛɛ la ka mine su kpar peɛle ka mine are leɛ ba puori tere ba mine ka ba mine vuune koge kapuro naŋ biŋ waa zeɛ ka taabol biŋ ka kɔbilii ne ka pore dɔgele o zu kaa dakogri mine waa zeere

Noba zeŋee la ka mine are dendeŋe pɔge zeŋ la sege poɔ le zutare zeɛ ka biŋ daa o lamboriŋ o duluŋ sege kaŋ zeŋ leɛ o nu ti a teŋa soɔ mine zeŋ tie la a die ka meŋ tuo la boma sɔgelaa

Lɔɛ ne yie la ka vūū a di. A lɔɛ waa gyamaa gyamaa lɛ, ka a vūū di a yie, a di a lɔɔɛ, a lɔɛ, a lɔɛ ba poɔrɔ. Vūū di la a lɔɛ gyamaa, ka a lɔɔre kaŋa be a sori zu, ka noba gyamaa a be a zie, kyɛ ka a nyoore a ire.

Pɔge zeŋee la ka biiri zeŋ koge o gɔɔ ane duluŋ ka o biŋ gaŋgare o nimisogɔ nyiri o nyimɛ a bie duli la kaara sazu ka ba pɔge su kpar sɔgelaa kaa bie zu le zutarra ko e zeɛ kaŋa pɛgele la dalee o nu poɔ

Taabol niŋee la a taabolɔ wa poɔrɔ dakoo biŋ koge la a taabol waa sɔgelaa kaa teŋa soɔ waa zeere ŋman kɔŋ ɔŋ bone dɔgele la taabol zu waa sɔgelaa ka vaare dɔgele taabol zu

Nasapɔɔbɔ la kyɛnɛ ane biiri, ka a biiri bata a seɛ kursɔglɔ, kaa pɔɔ kaŋa pɛgle baagere ayi, ka lɔɔre pake a zie. Pɛɛturosɛle la ka noba are ka dɔɔ kaŋa zɔm moto ka baage eŋ a moto nimitɔɔreŋ.

Noba zeŋɛɛ yaga Gaana filagi be la ba puori poɔ k,a teŋɛ sogɔ e zeɛ k,a dakogri zaa e zeɛ ka ba mine su kparesɔglɔ ba mine meŋ su kpare zeɛ ka sazu zaa waa zeɛ.

Dakogiro biŋ la die poɔ e sɔgelɔ kapuri dɔgele la dakogri zu e peɛle zeere tabol biŋ la sogaŋ ka vaare dɔgele taabol zu eŋ laa poɔ ka bone dɔgele a taabol zu e sɔglaa

Noba arɛɛ la su kparepeɛle ba guunee la vɔgle zupilisɔglɔ mine teɛ la ba nuuri dɔgle ba kpankpama zu daga biŋ la ba sogɔŋ ba mine are la a nimisogɔ ka ba mine meŋ are a daga puoriŋ.

Nasapogeba bayi la ane nasadɔɔ ba be la moɔŋ a maalaa flaawarre a pogeba bayi areɛɛ la a maala a flaawarre kaa dɔɔ meŋ are a meŋ maala a flaawa ba zaa guunee la a flaawa zie mine ela zeere kaa mine e peɛl.

Nona banuu zeŋee la kaŋa are la la dendeŋe o yaare la o nuure a su kpar sɔgelaa seɛ kuri sɔgelaa ka dɔɔ zeŋ de o nu tie o noɔre a su kpar sɔgelaa ka pɔge meŋ zeŋ a leɛ o puori ko a taabol kaa taabol zu waa pelaa

Pɔgeba zeŋɛɛ la kaŋa le la zutala k,o e zeɛ seɛ wagyɛ zeɛ biŋe bɔɔdeɛ gyɛnlee bebe kommie waa la zeere biŋ pelee o doloŋ seŋ pelee waaloŋ e dɔre.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

Daare baɛ la ka pɛne leŋ leŋ a daare zu pɛmɛ mine taa la zeere peɛle ane sɔglɔ ane bulu ane davaare waaloŋ k,a daare ba a waa peɛle k,a boma zaa a yeɛlɛ.

Noba zeŋɛɛ la dire bondirii ka ba mine taa teɛ k,a laa waa pelaa ka kaŋa le zutalaa o zu k,o e zeɛ ka mine su kparesɔglaa ka ba mine su kparepelaa ba mine meŋ su la kparebulu ba mine meŋ su kparezeɛ.

Noba zeŋee la a dire bondirii pɔɔlee iri la a bondirii duŋ kaa vaare be a bondirii poɔ kaa kui biŋ ka nɛnɛ meŋ eŋ a bondirii poɔ ka sɔlee ane tere a be a bondirii zie ka ba biŋ a taabol zu kaa taabol zu waa zeɛ

Noba zeŋee la ka dɔɔ zeŋ ka ba zeŋ koge o ko o biŋ gama o nimitɔɔreŋ koge a noba pɔge pɛgele la bie leŋ zutarra pelaa kaŋa meŋ leŋ la zutarre zeɛ zeŋ koge a o taa ka ba mine zeŋ a ba puori seŋ

Noba arɛɛ la ka lɔɛ biŋ biŋ a zie a lɔɛ mine waa la peɛle mine waa la dɔre dɔgle taa zusoga kaŋa biŋ la teŋɛ ka mine dɔgle sazu a taa la dɔre ane zeere ka mine taa zeere. ane peɛle.

Daba bayoɔwo, zeŋɛɛ. Bata zeŋ la sola lan zu. Ka kaŋa su kparsɔglaa a seɛ kursɔglaa a vɔgle zupele doɔre kyɛ kaa kparoo e pelaa. kaŋa kaara la a sola lan. Kaŋ meŋ vuunee la. ka bayi are dendeŋe ka ba moolɔ kaara a zola lan.

Noba arɛɛ la a su kaayɛsɔglɔ a pɛgle daare ba nu poɔ teɛ a daare tɔgle bogi ba vɔgle la zupilisɔglɔ toŋe nɔɔtesɔglɔ a bogi waa la sɔglaa ba are o o nimisogɔ.

Ba biŋ la bondirii laa poɔ ba eŋ la bɔɔdeɛ a laa poɔ a eŋ gyɛlee a eŋ zeɛre a eŋ vaare a zeɛre poɔ k,a laa waa sɔglaa k,a bɔɔdeɛ waa dɔre.

Noba kpɛŋ la pɛgele daare ka mine be daare zu kaa mine be a teŋa kyɛnɛ pɔnne daare a daare vɔgele zupili zeere kaŋa vɔgele zupili pelaa su kpar sɔgelaa kaŋa meŋ su kpar pelaa kaŋa seɛ kuri sɔgelaa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

Noba be la gbori poɔ be kóɔ poɔ ba zeŋ la teŋa mine are la dendenne mine su kpar zeere mine su kpar sɔgelɔ ka mine sege ba nuure ka ba pɔge bon a zaa zu wagyɛ ko e sɔgelaa

Noba yaga arɛɛ la pɛgle pɛmɛ k,a pɛmɛ ziiri e peɛle k,a ziiri mine e zeere k,a ziiri mine e bulu k,a noba su kparepeɛle ba mine vɔgle la zupilipeɛle ka ba mine eŋ nyɔbogwoore ka ba mine vɔgle zupilisɔglɔ.

Pɔgebilii bayi arɛɛ la kaŋa teɛ la o seɛ kaŋa nyɔge la miri ba dɔgle kaayɛrɛ a miri zu noore are la ba puli a noore waa la zeere kaŋa seɛ la monkurizeɛ kaŋa su kparepelaa.

Noba kyɛnɛ la yaga ka die are a be ka ba kyɛnɛ a die puli kaa die waa pelaa Nona su kpar peɛle vɔgele zupili peɛle mine su la kpar sɔgelɔ ka ka kyɛnɛ ka mine seɛ kuri sɔgelɔ ka mine tuŋ nɔɔte naŋ e peɛle kaa teŋa soɔ waa sɔgelɔ ne peɛle

Noba zeŋee teŋa mine are dendeŋe a su kpar zeere ka ba mine naŋ zeŋ teŋa su kpar zeere a teŋa soɔ ba naŋ zeŋ waa la sɔgelaa ka ba nyere ba nyemɛ kaara zie kaŋa iri la o sele

Noba zeŋ la yaga ŋmaa gɔle tabol zu ka ba dɔgle seemaa tabol zu ba biŋ la mui ane vaare a tabol zu k,a mui waa zeɛ k,a laare waa peɛle ka ba zaa gbollɔ kaara Naaŋmen zu kaŋa de la o nu toŋe a bondirii poɔ kyɛ ka ba zaa kaara Naaŋmen zu.

Nansaleba la zeŋ, ba waa yaga lԑ. Ka kaŋa gbi dumo, ka ba mine zeŋ teŋԑ, koo gbi dumo kyԑ nyͻge kaŋa dumo, kyԑ ka ba are dendeŋe a su bonsͻgelͻ ka daga a biŋi ba sogͻŋ ka ba zaa a su bonsͻgelͻ, ka kaŋa su kpare-pelaa ka ba mine vͻgele zupili-sͻgelͻ kaŋa vͻgele la zupili-pelaa.

Dɔba bata la are, ba nyɔge la kuruu are neŋ, ba vɔgele la zupilpeɛle, kyɛ su kparezeere, ba toore la boma ba nuuri. Kaŋa toore la bonzeere, kaŋa toore bompelaa, ka ba muulo kaara a daa. Kaŋa meŋ arɛɛ la. Ba zaa eŋɛɛ nimikyaane.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

Noba arɛɛ la pɔɔlee seɛ la wagyɛ o seɛ ane o nyaa a ti o gbɛre a ti o berɛ kaŋa ka ba vɔgele zupili doɔre ka pɔge seɛ kuri zeɛ a su kparevsɔgelaa are tuŋ nɔɔte sɔgelɔ

Noba arɛɛ la daara bone a gaŋe a bone zu kaŋa dɔɔ la teŋɛ su kparepelaa ka kaŋa su kparesɔglaa kaŋa su kparezeɛ kaŋa meŋ su la kparoo k,o e zeɛ ane sɔglaa ka dɔɔ toŋe nɔɔteze.

Dakogi niŋee la a wa pelaa kaa kapuro dɔgele dakoo zu waa pelaa ane vaare waaloŋ kapuri kaŋ e sɔgelaa ka taabol biŋ dakoo pare kaŋa e zeɛ kaŋa e sɔgelaa

Noba arɛɛ la bibiiri zeŋ la ba puori e yaga k,a dɔɔ are kɔge dakogi a nyɔge taaboɔ taa k,a taaboɔ e sɔglaa k,a dɔɔ su kparezeɛ a biiri mine su kparezeere kaŋa su kparesɔglaa k,a dɔɔ kaŋa meŋ su kparesɔglaa.

Dakogiro niŋee la waa sɔgelɔ taabol biŋ la a sogaŋ waa sɔgelɔ kapuri dɔgele la dakogri zu waa zeere kaa sazu waa pelaa kaa namba sɔgelɔ mare a sazu poɔ ka yele yele bonne mare a dankuini

Pɔge arɛɛ la de kóɔ gyuuro bie zu kaŋa de la o nu pɔge o zu ne o nimie kaŋa de o.nu pɔge o noɔre pɔge seɛ la wagyɛ a kóɔ ŋmane waa la doɔre bie seɛ la wagyɛ buluu ka duge biŋ o lambori seŋ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

Biiri arɛɛ la ka ba are ba kaŋa zaa ba su kparoo kaŋa seɛ la muŋkuri ko e tɛne buluu ka ba pɛgele foone kpoŋ kpoŋ kaara kaŋa haa la o noɔre kaŋa meŋ nyere o nyemɛ kaara sazu

Noba arɛɛ la ka bibiiri kyɔŋ lae yaga ba seɛ la wagyere ba nyaa poɔ wagyere e peɛle sɔgelɔ zeere ba yɛrɛ la kɔkɔɛ lɛɛ ba kɔkɔɛ poɔ ba eŋ la ba zuriŋ poɔ dɔba su la kpar zeere ba puoriŋ

Noba arɛɛ la mine su la kpar sɔgelɔ vɔgele zupili sɔgelɔ kaŋa kparoo nu taa ka gaana felaa kaŋa su la kpar pelaa mine eŋ tookpa woore kaŋa su kparoo naŋ e dɔzɔŋ waaloŋ ba zaa arɛɛ la

Noba are la die pare su kpare sɔglɔ su kparepeɛle ne kparezeere k,a die moɔ e sɔglɔ k,a pare moɔ e zeere kaŋa yɛre la baage k,o e sɔglaa kaŋsu la kparoo k,o e pelaa.

Noba tagere la miri su kpar sɔgelɔ tuŋi nɔɔte sɔgelɔ vɔgele zupili sɔgelɔ toore ba nuure bompeɛle toore nɔɔte bonsɔgelɔ a seɛ kure bonsɔglɔ

Noba arɛɛ la ka pɔge zeŋ dakogi zu su kparepelaa zɛge o nuuri Naaŋmen zu ka dɔɔ are kɔge o k,o su kparesɔglaa ka pɔge meŋ are kɔge o su kparesɔglaa dakogi zu o naŋ zeŋ waa la zeɛ ane pelaa.

Kogri biŋ la die a kogri waa la sɔgelɔ kaa taabol biŋ a soga kaa taabol waa zeɛ ka vaare dɔgele a taabol zu kaa vaare zu waa zeɛ ka zupili dɔgele a taabol zu a waa zeɛ kaa dankyini waa pelaa

Noba arɛɛ la dɔɔ are la dakoo zu kaŋa are la teŋa sege o nu su kpar sɔgelaa seɛ kuri sɔgelaa kaŋa meŋ tuŋ la nɔɔte sɔgelo seɛ kuri sɔgelaa su kpar pelaa kaŋa meŋ zoone la teŋa

Naasaleba banaare la ba bayi dɔɔ la teŋɛ ba nyoge la dalee kaŋa kaŋa meŋ zeŋ la dakoge zu kyɛ kaara a delee ka kaŋa vɔgle zupile ka kaŋa meŋ dɔɔ kyɛ su kparepilaa ka kaŋa meŋ zeŋ dakoge zu a meŋ su kparepilaa kaŋa meŋ are la deŋdeŋe a su bonsɔglɔ.

Noba yaga arɛɛ la a kaara taa kaŋa su kpar zeɛ kaŋa su kpar sɔgelaa vɔgele zupili sɔgelaa a seɛ kure sɔgelaa ka orubare biŋ ba niŋe poɔ ka nɛne dɔgele a orɔbare zu

Noba kyɛnɛ la tagera boma ba puoriŋ ka su kpar peɛle kaa ba nɔɔte parɛɛ e zeere ka pɔge ba nyɔbogo a toore ba nuure a pɔge a nyɔboo woore ba zaa a vɔgele zupile ba menne

Noba kyɛnɛ la sori zu vɔgele zupile sɔgelɔ su kaayɛrɛɛ kaa e sɔgelɔ ka ba kyɛnɛ ba zaa kaayɛ biŋ la ba nimitɔɔre mine e la zeere mine e la peɛleine e la sɔgelɔ mime e doɔre

Nasaleba are mɔnsune kaŋa puli ba bayi nyoge la a bone ka kaŋa a te a waayɛ ka kaŋa a te a kyeen ka ba vɔgle zupile kaŋa bayi vɔgle la zupile peɛɛli ka kaŋa vɔgle zupilbluu kaa kaŋa su kparebluu kyɛ ka kaŋa su kparezeɛ.

Pɔge zɔɔ la saakere ka biiri bayi bee be kaŋa be o puori kaŋa meŋ o niŋe o tuo la pɛlee o zu poɔ a dɔgele daare saakere zu saakere niŋe pɛlee waa la zeɛ ko seɛ wagyɛ vaare kala

Lɔɛ ayi la a wa ngmeɛrɛ taa lere a lɔre kaŋa eɛɛ zeɛ kaŋa meŋ eɛɛ pilaa kaŋa a bonpilaa sobo lere la ka nobɔ gyamaa a be a be dɔɔ kaŋa meŋ zɔɔ la moto kpare pog ka poriserre lɔre meŋ are ba nimisugɔ ka lɔɔ pilaa meŋ zoro waana ka dɔɔ kaŋa a toore nyobog woɔ.

Nansapͻgͻ noo biiri bata la a zeŋԑ. Ba maala la filaaware, kaa ba zaa toore boma ba nuuri, kyԑ ka ba maala filaaware. A pͻge gbi la dumo kaa bie kaŋa meŋ zeŋԑ, kaŋa meŋ gaŋe kyԑ de o nuuri ti a filaaware kaa bie kaŋa meŋ nyͻge a filaawa ka ba la a bie ne a ma laara.

Noba arɛɛ la yaga ka ba mine seɛ wagyɛzeere ka ba mine seɛ wagyɛpeɛle ka ba mine pɛgle daare a are ka kaŋa dɔɔrɔ teŋɛ ka kaŋa vɔgle zupilizeɛ ka kaŋa de bone dɔgle o zu k,o e zeɛ.

Dakoo niŋee la ka kapuri dɔgele dakoo zu a e zeɛ ka vaare biŋ a dakoo lamboriŋ kaa taabol biŋ a sonsoŋeleŋ soga waa zeere taa pelaa ka gane dɔgele a taabol zu kaa teŋa soɔ zaa waa pelaa

Noba yaga arɛɛ la su kpar peɛle toore nyɔboo woore na nyɔbogo ka mine su kpar sɔgelɔ mine su kpar zeere zeŋ dakoo su mine are dendeŋe mine seɛ kuri sɔgelɔ ka taabol biŋ ba nimisoga a taa zeere ka gama dɔgele a taabol zu

Noba arɛɛ la ba mine seɛ la wagyɛ sɔgelɔ a le zutare kaa e sɔgelɔ ka ba mine seɛ wagyere kaa e buluu ane zeere ka ba mine seɛ wagye zeere ka ba zaa are ba mine seg la ba nuure kyɛ are

Noba bayɔpoe arɛɛ la ba be la koɔ poɔ mine are la koɔ poɔ ka mine be ba mine zu poɔ ba seɛ la kurisɔglɔ kaŋa seɛ kuripelaa kaŋa do are la o tɔ zu kaŋa meŋ zeŋ o tɔsoba zu ka ba be koɔ poɔ.

Ba biŋ la saao laa poɔ a laa waa pelaa ka ba eŋ nɛnɛ a seɛre poɔ sonee be la a seɛreŋ ka sɛmaanee be a seɛreŋ sɛmaanee waa la zeere ane dɔzɔŋ waaloŋ kaa seɛre waa zeɛ

Bibiiri la ziŋ maala la daare lɔɔre ziŋ o poɔ ba mine be la a lɔre puoriŋ daara a daare lɔɔre kaa kaŋa ziŋ a nige sɔgɔ nyɔge a nimisɔgɔ taa kaŋa ziŋ la a puori sɛŋ a nyɔge a puori daa taa ka kaŋa su kpare pilaa ka kaŋa seɛ kure sɔglaa.

Noba arɛɛ la kaŋa pɛgele la laa biŋ bondirii o poɔ mui nɛne gyɛlɛ bɔɔdea su kpar zeɛ kaŋa su kpar pelaa kaa boma niŋe e sɔgelaa ka ba biŋ o lambori seŋ

Dɔɔ yaga kyɛnɛ la pɛgele gaana felaa a pɛgele daare ba niŋe poɔ ka ba mine kyɔŋ a daare ane a gaana felaa a kyɛnɛ a a seɛ wagyere ba wa su kpare a gaana felaa e la zeɛ doɔre ane vaare waaloŋ

Noba arɛɛ la lɔɔre zu ka mine sege babuure sazu poɔ ka mine meŋ pɛhle pɛmɛ sɔgelɔ zeere ane vaare waaloŋ mime su kpar peɛle mine su kpar sɔgelɔ ka ba are a pɛre taa

Lɔɔre zoro la a lɔɔre zu waa la dɔre k,a pare e sɔglaa dɔɔ are la lɔɔre pare su kparesɔglaa seɛ kurisɔglaa a le orɔbare a lɔɔre zu ka a orɔbare waa peɛle a bie toŋ la nɔɔtepeɛle are a lɔɔre pare.

Dɔba bayi kyɛnɛ la vɔgele zupile peɛle su kparɛɛ zeere Yuri mɔɔtie sɔgelɔ seɛ kuree sɔgelɔ a kyɛnɛ ba nimitɔɔre poɔ ka lɔɔre vûū kyaane a sori

Dakogri biŋe la a dakogri zu pɛnsɔglɔ dɔgle la a dakogri zu ka tabol biŋ a dakogri sogɔŋ tabol waa la sɔglaa k,a dankyini zie kaŋa meŋ e sɔglaa k,a zie kaŋa meŋ e pelaa.

Noba are la yaga ka ba mine taa pɛne ne daa k,a pɛne zie e sɔglaa k,a zie kaŋ meŋ e zeɛ ka kaŋa meŋ pɛgle a pɛne kaŋa k,o zie kaŋa waa vaare waaloŋ ka ba su kpare ka ba kpare mine waa tɛmpɛloŋ waaloŋ ka ba mine dɔɔ teŋɛ ka ba kpare e sɔglɔ.

Noba arɛɛ la ba mine zone la teŋa mine are la dendeŋi su kpar peɛle mime su kpar sɔgelɔ kaŋa su kpar zeɛ kaŋa su kpar buluu ka ba are kaara pɔmpi gbɛrɛɛ ko taa pelaa

pɔge zeŋee la ka biiri bayi zeŋ koge o kaŋ be la o kɔɔ ka kaŋ be o duluŋ kaa o pɛgrɛɛ kaayaar ka o seɛ wagye buluu a orɔba waa la buluu kaa saminɛ waa pelaa ka baagi biŋ e sɔɔlɔ kaa wagye zeɛ a biŋ